Silmiin paɣa ŋun kpa ninkpari sabila nyɛla ŋun mini gbansabili bihi ʒɛ o sani ka bi nyɛ ban kuli nyaɣam o sheeni ka o mii yuundiba bi ʒɛla dikpuni gbuni ka laa dikpuni ŋɔ bi sabi sabbu din nyɛ zaɣ sabinli pa dizuɣu

Alepil' titali zaɣ' piɛlli nyɛla din zaya ka niriba shɛba nyaɣi baajinima paɣiba ni dabba ni bihi n-kpari di polo ka di ŋmani kadama bɛ yɛn kpɛla lala alepile ŋɔ paaki maa galisiya

Duu ŋmanaila baanjira damdibu shee dama bin boɣali n pili ʒɛya ŋɔ ka naan yi chɛ bi zaŋ diɣi tabili dikpuni ka laati nim bɛ dinni ka kabinɛt gba zaaha nyɛ din bɛ dinni n ti pahi fulaawaasi nim gba nyɛla din tam kabinɛt ŋɔ zuɣu

Paɣa ŋun nyɛ ninkurigu nyɛla ŋun chim waagashe niŋ tahapoŋ ni ka zaŋli tam roba bokati zuɣu gaɣa bili nyɛla din gba zaaha ʒɛya ka mali yorigu zaɣ ʒiɛ ka kurifooti ʒɛ o tooni ka silba tam di zuɣu ni chɛrigi nyɛ din bɛ di puuni ka o ŋmahari waagashe din nyɛ zaɣ piɛlli ŋo ni o zaŋ niŋ di puuni waagashe gba bɛ piɛɣu ni tam kona

Paɣa ŋun nyɛ ninkurigu n ʒi bini gbuni kurifooti ka duɣu tam di zuɣu ka teeebuli gba zaaha ʒɛya n nyɛ tahapoŋ n tam dinni ŋo ka chɛrigi pa gbambili zuɣu ka naan chɛ teebuli ŋo loŋni gba gbambili shɛli ʒɛ dinni

Bindirigu bɛ laa ni nnyɛ boraadɛ kamani dibanahi n bala n ti pahi gala dibaata zaham kpaba ni naanzuwa n bɛ laa ni n tam bini zuɣu

Binwola daa ka leemu n ti pahi moongu Alaafee wotamilo ni kaaroti n ti pahi giriin pɛpɛ din nim maa zaaha ka bi ku zaŋli duhi piɛri ni ka paɣasara ayi shab di sunsuuni

Kohima ni damma shee. N nye paɣaba anahi. Yino nyaɣ'la baaji ka pil zipil pielli ka yino nyaɣ baaji ʒee ka zaŋ boduwa pa o boɣa zuɣu ka naan yi che ŋun gba kohari ŋo o gba mali zipiligu ka neen sheŋa bɛ ni kohari ŋo, n nye zipila kapunima ka di yili yiliya

Kɛntɛ nim ti pahi chinchina nyɛla bi ni kuli paaki shɛli n tamtam tabi zuɣu ka paɣa ŋo kuli la n nyili o nyin piɛla baɣa na nyɛ ŋun do dizuɣu ka teegi o nuu ka di ŋmani o yɛn deeila binshaɣu so sani

Niraba nyɛla bun bɛ luɣu shɛli polo boɣa boɣa ni biɛni ka ko shɛli din bɛ nimaani maa ku nyɛ ko biɛɣu di ŋmanimi ka yaɣari laasabu n yi bɛ luɣu shɛli polo la to amaa nimaani biɛhagu yɛn ŋmanila kamani bin yi gbiri salima luɣu shɛli polo dama so bɛ boɣali maa ni ka koriti lala ko biɛɣu ŋo n tiriti na ka shab mii deerili n kpaari bahara

Boraadɛ nyɛla bin punpu shɛli n zaŋ pa teebuli shɛli bi ni yɛrigi tanʒiɛ pa dizuɣu ka naan yi chɛ naanzu buwa ka chɛ bin punpu di gba zaaha panpa ni alibarisa ka paɣa so kana ti ʒɛ di gbuni ka yuunda ka shab ʒi tooni ha ka biɛla lɛm ni bi ni zaŋ roba nim ponipobi shɛŋa ka ʒinʒi di gbuni

Doo ŋun kpa ninkpara nyɛla ŋun yaagi o noli ka bia zaŋdi paanu niŋdi o nolini ka paanu chimda ŋo shɛli nyɛ din bɛ pileet puuni ka suu pa dizuɣu n ti pahi fook nima ka bia ŋo gba zaa ha tooni kuriga bili n biɛni zaɣ piɛlli ka dirigu bɛ dinni teebuli ŋo zuɣu pileet nim ŋo nyɛla din galisi ka binyɛra bɛ dinni

Boofuroto ka bi chinda tahalini k kpam bɛ dinni n nyɛ buɣum n nyɛ dari ka paɣaba ayi ʒiya ka yino gbubi bia taha dibaayi ka yin pili zaɣ yinga zuɣu n ti pahi piɛɣu o ni yaari boofuroto ŋo niŋdi shɛli ni

Niraba nyɛla ban bɛ boɣali ka koriti tankpaɣu din bɛ lala boɣali ŋo ni bi shab koriti li duɣura shab n biɛni toori tankpaɣu niŋdi taha ni ka shab mii kpuɣuri taha maa chɛna ka chɛ kom gba nyɛla din bɛ paip ni ka shab taɣari lala kom ŋo so nyɛla ŋun ku yɛ neen piɛla ka tam lala boɣali ŋo zuɣusaa ka yuundi boɣali ŋo ni

Vuhim shee ka kom biɛni n ti pahi sama hati nima nyɛ kuɣusi ayi sama hati maa ka kom maa gba zaa ha kuli biɛni ni kpikpal'tihi n ti pahi zoya din kuli miri lala kom ŋɔ Koduɣili ŋɔ shee filaawaasi nima gba nyɛla din be nimani.

Nachimbili nyɛla ŋun di o maŋa ka yɛ niɛma ka di nyɛ tani ka bi zaŋ shɛ suit ka o yɛ liiga dozim niŋ di gbunni ka zaŋ di shɛli n zaŋ pa o boɣu o pilila zipiligu ka gbubi paadiheeka piri namda ʒiɛ n ʒɛ n baɣa kolba nim bɛ kirɛt nim ni kamani dibanu laasabu ka o ʒɛ n baɣali ka di gba nyɛ zaɣ ʒiɛ

Paɣa ŋun mali zabiri pam ka yɛ neen sabila nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu ka kompiuta tam o tooni o nyɛla ŋun piri baŋ o nuuni ka zaŋ o nuu pa kompiuta ŋo zuɣu ka kolba shɛli nyɛ kamani yɛlo laasabu ka di tam o teebuli ŋo zuɣu

Loori din toori tankpaɣu ni din ʒiri tankpaɣu nyɛla din bɛ giraabul piit puuni ka lala Girɛda ŋo nyɛ ŋun toori tankpaɣu ŋo niŋdi tipa tirak zaɣ ʒiɛ bibaayi o na toorimi niŋdi yino ka chɛ yino maa ŋun pun pali ka gba zaa

Bia nyɛla ŋun zaŋ guŋgoŋ yili o nyingoli ni ka kpaharili ka o tabi ʒɛya ka yuundi o o yɛla liiga piɛlli ka piri namda din nyɛ zaɣ dozim ka o tabi maa shab nyɛ ban ʒɛ guli nyaanga n ti pahi ninkura Zuɣu

niriba ata n zaya m-miri taba ka yino be katiŋa ka che niriba ata ŋɔ ka be me du' waɣinli zaŋ zali di ŋmani kamani shikuru laasabu ka bɔɣabɔɣa na be nirba ŋɔ ni za luɣ' shɛli ŋɔ ka di mali bɔɣili fiilibu

Girɛda nim n bɛ boɣali ŋo ni n yaari tankpaɣu n niŋdi binni ka kom yoriti di gbunni ka boɣa boɣa biɛni ka naan chɛ tihi ni kuli zibigi n gili moɣu maa ni bɛ luɣu shɛli polo ŋo

Doo mini n-ɡbubi bihi n-ʒi ɡaro zuɣu bihi maa nyɛla bihi ata yino na nyɛla ŋun pɔra ka biba ayi ŋɔ nyɛ ban saai na biɛla ka yino be doo maa sani ka biba ayi nyɛ ban be paɣa ŋɔ sani

Dutitali ni ka salo kuli zaya shɛba gbubi bɛ baajinima n zaya ka digbuna maa di poolinima maa ka laatinima kuli nyaɣiyaɣi li di ŋmanimi kadama alepile paaki duu ni m-bala

Paɣaba ata nyɛla ban kpabi bihi yino maa nyɛla ŋun gbubi kpalaŋa bili o nuuni ka yino ʒi kpalaŋa maa ka naan yi chɛ so gba zaaha ʒi mankollɛ laasabu n bala ka so mii ʒi kpalaŋ ŋmaa n tuhuriba soli paɣaba ŋɔ yino nyɛla ŋun zaŋ chinchini ʒiɛ n zaŋ kpabi o bia

Kanbonsi namdanim bin piriti shɛŋa ka bɛ kuli dihi nachinsi zanli shɛbi shɛbi di kohabɛ shee di shɛŋa nachinsimaa bi zan yɛriyɛri n zan niŋ di puuni ka di shɛbi sabila eetɛ dizuɣu ka naan yi che din kuli pahipahi ka dichɛ binzaŋli sonshɛm maa kadi kuli viɛli doya

Bipuɣunbili pɔla nyɛla ban ʒi binyɛra bi zuɣuri ni bi zaŋla loba pobi pobi lala binyahari maa ka di shɛŋa bɛ taha ni ka di shɛŋa nyɛ din bɛ tahapona ni ka bi ʒi ŋa ka nyɛ ban so chinchina bi nyɔri ni ka yɛ a nyingokoriti ka pirila pabiti pabiti

Paɣa ŋuni niŋdi o daa bilim yɛla ŋun zi o daguli ka di puni brashi dini paɣira nɛma ka di bɛni ka naanyi si ni pɔlishiri namda nima o lan gbubi shɛli o nuuni gba ka polishi dini poliahiri polishira namda nima maa bɛ lala pɛɣu ŋo ni o ni pili zipili shill mini o liiga maa kom mŋanila tba

Dabba ban nyɛ niraba ata nyɛla ban nina ku kpa heed pai shɛli puuni ka di ŋmani kadama binshaɣu n bɛ dinni ka bi yuundi dizuɣu yino pilila zipiligu bibayi bi pili ka tihi bee yoɣu nyɛ din bɛ luɣu shɛli polo bi ni ʒɛya ŋo dama tihi n ku zibigi nimaani

Zaham koha nim bee zaham gbaharibi nyɛla ban zaŋ bi zahama niŋ tahabihi ni bee gbambihi ni n zaŋli n zaŋ tam bini zuɣu ka shab ʒi n baɣa ŋarim ŋɔ ka naan yi chɛ bi ban ʒɛya ka yuundi zaham shɛŋa din bɛ tahali ŋɔ ni ŋɔ

Duduɣugu ni n boŋo ka beena ʒɛya ka binyɛra tam di zuɣu n ti pahi kichin kabinɛt n nyɛ ŋmana n tamya ka hita kaap gna zaaha biɛni n tipahi fulaawaasi nima paɣa maa zuɣusaa ka chɛriti ka di gba yiliya n bɛ boos ni

Palli zuɣu sarati chɛchɛ mini moto n doya ka paɣa so gbubi o bia ka bipuɣunsi ayi yɛ shikuru niɛma ka nyaɣa baaji ka yuundi palli zuɣu laati ka chɛ ka do so gba gbubi o gbali ka so mii gbubi foob n ŋmaaro